Nyɔnuvi xexlẽme ene aɖewoe nye si le tsitre. Ame ɖeka lé agba gã aɖe ɖe asi eye ame ɖeka ƒe asi le agba la me.

Ɖevi sɔe aɖewoe nye si le vivi dom ɖe yevu nyɔnu aɖe ŋu. Ɖeviawo ƒe xexlẽme le ade, ŋutsuvi ɖeka le wo dome.

Afɔku aɖe dzɔ le mododo ga dzi, eye eŋua eve lɔ wo nɔeawo, ŋuawo dometɔ ɖeka ƒe amadede le dzie eye veli ƒe amadede le ʋi

nutsu aɖewoe nye si le dɔwɔm eye ɖewo ɖɔ kuku si ƒe amadede le abe gbemu ene kletsifɔ aɖe hã si ƒe amadede le dzĩe hã le wógbɔ

Ame hatsotso aɖewoe nye si le mɔzɔzɔ aɖe wɔm. Ɖewo kpla bagiwo ɖe dzime eye ɖewo hã le bagiwo ɖe asi. Ɖeviwo hã le wo me.

Yevuvi aɖea nye esi le fefe ɖim kple eƒe fefeɖinuwo. Ɖevi la mlɔ anyi ɖe anyigba eye wotsɔ eƒe asi le fefe ɖim kple fefeɖinuawo.

Ati aɖewoe nye si le anyigba, ɖewo ŋe le wo me eye ka yibɔ aɖe hã le ati lawo dome. Atia ɖewo hã le xɔ aɖe dzi.

Ɖekakpui xexlẽme aɖewoe nye esi le tsitre, ɖewo do awu yibɔ eye woɖɔ kuku dze, ɖewo hã do awu si le abe aŋuti ɖiɖi.

Nyɔnu aɖe nye esi bɔbɔ nɔ anyi ɖe nyɔnuzikpui dzi. Kusi aɖe hã le eƒe axa dzi eye wòbl;a taku. Elé he ɖe asi.

Nyɔnu aɖee nye si le tsitre le dzodoƒi. Nuɖanu aɖewo hã le egbɔ. Etsi tsitre ɖe nu si me wodzrana nuɖanuwo ɖo la nu.

Ɖevi ene aɖee nye esile tɔsisi aɖe to. Wotsɔ tsikunuwo eye wobɔbɔ hele tsi la kum tso tɔsisi la me. Ame ɖeka le wo dome ɖɔ kuku.

Senyala aɖewoe nye esi le ʋɔnudrɔƒe gbale aɖewo hã le kplɔ dzi nyɔnu ɖeka le tsitre le wógbɔ eye asrãfo aɖe hã le wógbɔ

Ŋutsu evewoe nye esi le takoxɔ me, ŋutsu ɖeka bɔbɔ nɔ anyi eye ame ɖeka le tsitre hele ta kom na nɔvia. Ame si le tsitre tsɔ kuku ɖɔ ta eye ame si wole ta kom na ƒe kuku le koli nu nɛ.

Nyɔnu aɖewoe nye si le tsitre ɖe kplɔ aɖe ŋuti. Nyɔnu etɔ̃ le kplɔ ŋuti la le ɖeviwo ɖe asi.

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ aɖee nye esi tɔ ɖe ŋuwo ƒe amidzeƒe le mɔdodo aɖe to. Ŋu aɖe hã le afi ma eye eƒe amadede le abe gbemu ene.

Ŋutsu aɖee nye esi le dɔm wɔm, le ŋudɔkutsu kaɖi ŋusẽ la ŋu. Ŋutsu la bɔbɔ nɔ anyi eye wòlé mɔɖaŋu ŋudɔwɔnu aɖe ɖe asi.

Nyɔnu etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka aɖewoe nye esi le atsiƒu aɖe to. Nyɔnu eve le sɔ dzi eye ŋutsu la lé sɔ la ɖe asi.

Ŋutsu aɖe nye si le dɔ wɔm le ŋdɔkutsukaɖiŋusẽ ŋu. Edo awu si ƒe amadede le yibɔɔ eye wòbɔbɔ hafi le edɔ la wɔm

Ŋutsuvi kple nyɔnui aɖwoe nye esi le ʋe ɖum. Ŋutsuvia ɖewo do awu si ƒe amadede le yibɔ. Ɖewo hã tsɔ nu bla tae.

Ɖevi sue xexleme aɖewoe nye esi le sukuxɔme. Yevu nyɔnu aɖe hã bɔbɔnɔ wo dome le sukuxɔla me. Ŋutsu aɖe hã le tsitre le sukuxɔmɔnu.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewoe nye esi le nu srɔ̃m. wo katã wodo awu ʋewo eye ame aɖewo le tsitre eye ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Nyɔnua ɖewo wɔ ɖa.

Dzata xexlẽme aɖewoe nye esi le avu wɔm kple lã bubuwo. Wolé lã lãwo dometɔ ɖeka ƒu anyi hele evuvum.

Yevu ŋutsu kple yevu nyɔnu aɖewoe nye si. Yevu ŋutsua ɖeka kple yevu nyɔnua ɖeka wobɔbɔ nɔ anyi ɖe wametɔwo ƒe zikpui dzi. Yevu nyɔnua kɔ nu kɔ bu ta.

Ɖevi aɖewoe nye si bɔbɔnɔ anyi ɖe kletifɔ aɖe dzi, kotokuaɖewo hã le ogbɔ le anyigba, wonɔ dze dom henɔ nukom na wo nɔewo

Xɔ aɖe mee nye esi, ke xɔme zikpui, xɔme kplɔ kple kplɔdzi kaɖiwo le. Aŋɔ si wosi le xɔ la me la ƒe amadede le ʋe.

Ŋutsu eve aɖe nye si le dɔ wɔm. Wo katã woɖɔi kuku eye wodo awu legbewo. Ŋutsu ɖeka bɔbɔ eye wòɖɔ kuku si ƒe amadede le ʋie.

Nyɔnu aɖee nye si bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi ɖe teƒe si wo le atikutsetsewo kple nu bubuwo dzram le.

Ɖekakpui kple ɖetugbi aɖewoe nye esi le tsitre. Ɖekakpuia ɖeka le nuƒomɔ ɖe asi hele nu ƒom. Ame aɖewo do awu yibɔ.

Ame aɖewo nye esi le dɔ wɔm le seƒoƒo bɔ me. Wodo asiwui kɔ le dɔ la wɔm eye wobɔbɔ hafi le dɔ la wɔm.

Nyɔnu kple ŋutsu aɖewoe nye si le tsitre, ɖevi aɖe hã le wo dome, nyɔnua tɔ ɖe ɖevi la megbe, awu si nyɔnua do ƒe amadede la dzɛ̃e.

nutsu aɖee nye si le ɖeviwo kplɔm to nusɔsrɔ aɖe me ɖevia ɖewo bɔbɔ hele ŋutsu la kpɔm eye wokɔ tsinogoe aɖe hã tu anyi ɖe wógbɔ

Ame xexlẽme aɖee nye si le tsitre ɖe awusatɔwo ƒe gbedoxɔ gbɔ. Ame aɖewo ɖɔ kuku eye ame aɖewo bla ta.

nyɔnu eve aɖewoe nye esi tsiatsitre ɖe asigba aɖe gbɔ atɔtɔ kɔɖu aŋuti kple bubuawo hã le asigba le me

Nyɔnu aɖe yenye esi bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Edo awu yibɔ eye wole asi tem ɖe mɔɖɔŋudɔwɔnu aɖe dzi.

Nyɔnu kple ŋutsu aɖewoe nye esi le tsi kum. Tsikunua ɖewo ƒe amadedewo le yibɔ eye ɖewo ƒe amadedewo le ʋi, Nyɔnua ɖewo bɔbɔ.

Afɔkpa ƒomevie vovovo aɖewoe nye si woɖo ɖe wo nɔewo dzi. Afɔkpa la ƒe ka ƒe amadede aɖewo le dzɛ̃ eye ɖewo le ʋe.

Ŋutsu xexleme ene kple nyɔnu ɖeka aɖee nye esi le ŋɔnudrɔƒe. Ŋutsu etɔ̃ le tsitre eye ŋutsu ɖeka bɔbɔnɔ anyi. Ŋutsuawo dometɔ ɖeka kɔ asi ɖe dzi.

Ŋutsu xexleme ade aɖee nye si le xɔ aɖe tame hele dɔ wɔm. Ɖewo bɔbɔ eye ɖewo le atsitre. Ame eve ɖɔ kuku si ƒe amadede le abe aŋutsiɖiɖi.

Ayi kple mɔlu aɖee nye esi le agba ʋee aɖe me. Abladzoɖiɖitɔtɔ hã le edzi. Koklozi hã kpe ɖe eŋu.

Nyɔnu xexlẽme enyi aɖewoe nye si tɔ ɖe nu si wokɔ xɔaa akaɖiŋusẽ tso ŋdɔkutsu gbɔ la ŋu. Wo katã wolé wo nɔewo ƒe asi hetsɔe ɖo ɖe yame.

Ŋutsu etɔ̃ aɖe nye si le dɔ wɔm. wodo awu tsrɔlɔ eye woɖɔ kuku si ƒe amadede le ʋi. wodo asiwui la kɔ le dɔ la wɔm.

Dzo bi ŋu aɖewo kple aƒe aɖewo le mɔdodo aɖe xa, eye enuawo katã fia

Kpovitɔ xexleme aɖewoe nye esi le gaxɔmenɔlawo gbɔ. Gaxɔmenɔlawo dometɔ ɖeka le exa ɖe asi eye wo le nu kplɔm.

Ŋutsu hatsotso aɖewoe nye si le dɔ wɔm. Ɖewo bɔbɔ eye ɖewo tsi tsitre. Wodo awu legbewo eye woɖɔ kuku.